kalaqonna qooxeessa kalaqo yaa hundirichooti, kalaqamunnirichooti yaate kayiinni qooxeessaho yineemmorichi qachaho yaate.

safote latishsha yaa gashshootu dagate kaa'lo asse dirunni hasiisannota giwirinnu widoo ikko doogote iima heerannore babbaxiyo daga kaa'late assonoricho diro aggadannoricho safote latishsha yineemo